Abezempilakahle bayahamba emphakathini ,bebafundisa ngemikhuhlane ethelelelwanayo. Lokhu kwenza ukuthi umphakathi ubelolwazi lokuthi kumele beziphathe njani nxa kube lomkhuhlane obuyewawa endaweni. Bayafundiswa njalo ukuthi nxa sulomkhuhlani lowu kumele wenzenjani.

Ubaba uhlatshwa ijekiseni. Omhlabayo ugqokile uvale amakhala, laye ohlatshwayo ugqokile uvale amakhala. Benzela ukuthi bengathelelani imikhuhlane enjengabo flu labo Colona Virus labo TB.

Abantu bayakhuthazwa ukuthi bazivikele emikhuhlaneni ekhona nxa behamba emphakathini bagqoke izayeke bageze lezandla njalo bakhwehlele bevale imilomo.

Abezempilakahle babhoda behlaba abantu bebavikela emkhuhlaneni ethelelwanayo enjenge corona virus. Bayabe bethwele into zabo ezeneleyo ukuthi umuntu bayamhlaba bafake icotton, bamnike icotton ukuthi engaphumi gazi. Bamtshiyele njalo lamaphilisi nxa ewadinga.

Ikhona imikhuhlane ethelelwanayo njengomkhuhlane weflu, umkhuhlane weTB. Umkhuhlane weTB umuntu oleTB engakhwehlela eseduze kwakho amasotsha akho omzimba nxa engaqinanga uyawuthatha umkhuhlane

Abezempilakahle bayafundisa umphakathi ngemikhuhlane ethelelwanayo. Bayafundisa umphakathi ukuthi imikhuhlane kumele bazivikele njani ukwenzela ukuthi bengayitheleli abanye. Abantu kumele bagqoke amamask njalo kumele bahlale begeza izandla

Esibhedlela kugqokwa izifonyo lamagilovisi lokhu kwenzelwa ukuthi kungathelelwana imikhuhlane phakathi kwabelaphayo labelatshwayo umntwana omncane ma esiya esibhedlela kumele ahambe embathiswe ingubo ukuze engangenwa ngumqando.

Umongikazi uhlaba isigulane egqokile ezandleni ,evale lamakhala . Ukwenzela ukuthi engathathi umkhuhlane wesigulane . Isigulane laso ngokunjalo sivalile amakhala asosivikela ukuthi umkhuhlane waso umemetheke. Umkhuhlane onjengabo Flue othelelwana lula.

Odokotela basebenza begqoke ama"mask" lamagilovisi ukwenzela ukuthi bezivikele emikhuhlaneni eyezigulane. Lazo izigulane ziyakhuthazwa ukuthi zigqoke ama "mask" ukwenzela ukuthi zingamemethekisi imikhuhlane yazo.

Minengi imikhuhlane ethelelwanayo kodwa abezempilakahle bayazama ukufundisa uzulu ukuthi bengazivikela njani ekutholeni imikhuhlane leyi. Bayahamba bebhoda befundisa uzulu nxa kulomkhuhlane omutsha obuye wawa endaweni.

Abazempilakahle bafaka amathephu kwenzela ukuthi abantu bekwanise ukugezwa izandla. Lokhu kwenza ukuthi imikhuhlane eminengi ivikeleke ngoba imikhuhlane eminengi ibangelwa yidoti, yikho abezempilakahle bafaka indawo zokugeza izandla.

abezempilakahle bafundisa abantu bemakhaya ukuthi bageze izandla nxa bevela esambuzini babafundisa indlela leyi eyokufaka isigubhu ezigodweni ube usunyathela isigodo esiphakathi la phakathi esisayenza ukuthi isigubhu sichithe amanzi sizothela esandleni ukwenzela ukuthi ungabambi isigubhu ngezandla zakho ezilengcekeza

Odokotela basemsebenzini ba operator umuntu banengi bane bagqoke izigqoke eziyisibhakabhaka bavale lamakhala ukwenzela ukuthi bengathathi imikhuhlane bafake amamusk basebenzisa izinto ezitsheyeneyo izigelo

Kuqakathekile ukuthi abantwana bageze izandla bengakadli ngoba babamba izinto ezinengi ngesikhathi bedlala. Ukudla ngezandla ezingcolileyo kungabangela ukuthi ugijinyiswe yisisu uhude. Kuqakathekile ukuthi abantu bageze izandla ngaso sonke isikhathi.

Abantu bayagqugquzelwa ukuthi bageze izandla. Izandla zigezelwa ukuthi zihlanzeke ukuthi abantu bengabambi ukudla ngezandla ezingcolileyo ngoba kuyabangela imikhuhlane yesihudo. Abantu kumele bahlale begezile izandla zihlanzekile ukwenzela ukuthi kungabikhona ukumemetheka kwemikhuhlane

Abezempilakahle bayafundisa uzulu ngemikhuhlane ekhona. Bayabe belamabhuku abo bebhala ukwenzela ukuthi bengakhohlwa. Bayabe besenzela njalo ukuthi abangabuyanga bakwanise ukubafundisa ngemikhuhlane ekhona.

Abantwana abancane bayahanjiswa ezibhedlela befika esibhedlela bayakhangelwe ukuthi basinda okungakanani kuqakathekile ngoba kuyabe kutshengisa ukuthi umtwana ukhula kahle loba cha onina labo bahle batshelwe ukuthi umtwana esinda kangaka mele umenze njan

Ezibhedlela zonke izigulane ziyathola usizo, abanye ngaba hamba ngama whilitsheya abanye ngabazihambela ngenyawo zabo kodwa bonke bayaluthola usizo esibhedlela. Kulendlela okwenzwa ngayo ukuthi bonke bathole usizo.

Ezibhedlela ikhona imibheda lapho okulala khona izigulane ngesikhathi semiyane bayafaka i mosquito net ukwenzela ukuthi izigulane zingalunywa yimiyane isigulane lesi gulane silombheda waso ingubo zesibhedlela ziyisibhakabhaka bakhona njalo abasebenza ukuwatsha ingubo zonalezi

Emakilinika lezibhedlela kuyakhiwe kwabuya kwayakhelwa ukwenzela ukuthi kungabi lamasela angenayo entshontsha imithi , njalo indawo yakhona ihlala ihlanzekile uzwenzela ukuthi izigulani lazo zikhululeke zingahlali edotini.

Abantu bayahamba esibhedlela ukuyathola impilakahle. Abanye ngabahambisa abantwana, abanye ngabazithweleyo. Bafika bafundiswe indlela okumele bagcine ngayo abantwana. Abazithweleyo labo bayafundiswa indlela okumele baziphathe ngayo.

Abempilakahle bayabhala esibhedlela ngokwemikhuhlane etshiye-tshiyeneyo ukwenzela ukuthi izigulane zibale zithole ulwazi ngokwemikhuhlane eminengi-nengi eziyabe zingayazi lezinye ziyazi loku kuqakathekile ngoba kwenza izigulane zibeyazi ngokwemikhuhlane

Ezibhedlela lasemaclinikhi sokwafakwa sokwayakhwa indawo zokuhlala izigulani nxa zisaselayinini yokuyabona udokotela lokhu kuyinto enhle kakhulu ngoba kuyayenza izigulani zingadinwa ngokuma njalo sokwafakwa indawo zokugeza izandla ukuvikela imikhuhlane eminengi

Izibhedlela lamakilinika kuyakhwa sokufakwa lama pavement ukwenzela ukuthi isibhedlela sihlale sihlanzekile amawindi apendwe ngombala oluhlaza tshoko sebekhona abantu abasebenza ukukilina ezibhedlela.

Abafundi abafundela ezempila kahle bafunda besenza khonokho okwenzwa ngabaqeqetshayo bafunda bekhonale esibhedlela ukwenzela ukuthi babone izinto ezenzakalayo akumelanga bafunde amabala wodwa kodwa mele bafunde besenza

abafundi abafundela ezempilakahle bafunda besesibhedlela befunda ngezinto abazibonayo ,befunda futhi ngezinto ezenzakalayo ukwenzela ukuthi bafunde bapase ngoba bayabe bekhangele

Abafundi abafundela ezempilakahle bafunda besesibhedlela lokhu kwenzelwa ukuthi abafundi babone into abayifundayo bengafundi amabala kuphela. Bayabe befunda bebona ukuthi abaqeqetshileyo bona benzani

Bakhona abafundelayo ezempilakahle abafundi bezempilakahle bafunda besesibhedlela bebona ukuthi labo abaqeqetshayo bayenza njani bafunda besenza ukwenzela ukuthi bengakhohlwa bayabe befundiswa khonapho bebona ukuthi ngodokotela benza njani bezebepase.

Odokotela bagqoka amajazi amade amhlophe bagqoke amamask bavale amakhala ukwenzela ukuvikela kokuthelelwana kwemikhuhlane enjengabo flue leyinye nje imikhuhlane etholakala emoyeni

Abezempilakahle bafundisa umphakathi ngokumemetheka kwemikhuhlane ethile efana legcikwane leHIV/AIDS. Bayafundiswa ukuthi imikhuhlane enjalo ethelelwana njani njalo ivikelwa njani loba umuntu mele aziphathe njani nxa eselawo.

Abezempilakahle bayabiza umphakathi bawufundise ngemikhuhlane ekhona bawufundisa ngembangela yomkhuhlane bawufundise futhi ngokuthi umkhuhlane lowu ungavikelwa njani babafundise futhi ukuthi umkhuhlane lowu nxa sulawo uziphatha njani.

Abezempilakahle babhoda esigabeni behamba behlaba izigulane ama injection abafuna amaphilisi benikwa amaphilisi, bayabe bevale amakhala ngamaskhi ukwenzela ukuvikela ukumemetheka komkhuhlane.

Abezempilakahle bayafundisa uzulu ngemikhuhlane ekhina. Bayafundisa uzulu njalo ukuthi umuntu kumele eziphathe njani bephinde begqugquzele uzulu ukuthi ahambe esibhedlela ayehlolwa igazi ukwenzela ukuthi nxa selilemikhuhlane bathole usizo ngokuphangisa.

Abezempilakahle bayazisa uzulu ngemkhuhlane ekhona. Bayahamba bememezela befundisa uzulu. Kwesinye isikhathi kababhodi bememezela, bayabhala emaphepheni kumaphephandaba, ababalayo babale, abangakwazi ukubala bayezwa kuma rediyo, kuyamenyezelwa.

Abezempilakahle bafundisa umphakathi ngemikhuhlane ekhona ewileyo bafundisa umphakathi ukuthi imkhuhlane le angayivikela njani lokuthi umkhuhlane lowu ma sulawo uzizwa njani ibuye futhi ibafundise njalo ukuthi ma sulawo kumele wenze njani lokuthi ukuthi kungabi lawo kumele wenze njani

Abantu bayathola impilo ezibhedlela Bahamba lamakhadi lapho ababhalelwa khona ukuthi babulawa yini lokuthi kumele bathole amaphilisi anjani .Amakhadi la yiwo asetshenziswa ngodokotela ukuthi babone imkhuhlane egulwa ngabantu.

Abazithweleyo balindela ukubeletha besesibhedlela. Bayanakekelwa okwezinga eliphezulu esibhedlela nxa kuyisikhathi seminyane kuyabe kule mosquito net kusenzelwa ukuthi bangalunywa yiminyane bacine sebegula.

Abantu abanengi bavukela ezibhedlela ekuseni besiyadinga usizo abanye ngabalanda amaphilizi abanye ngabalanda ukuyahlabisa abantwana. Bafika bahlale phansi balayine balinde abezempilakahle ukwenzela ukuthi bathole usizo.

Basemtholampilo abantu bahlezi, balinde udokotela. Abanye ngabakhubazekileyo, abanye ngabakhulelweyo, abanye ngabalabantwana abancane kodwa bonke bayaluthola usizo abantu esibhedlela, bayawaphiwa amaphilisi batshelwe lokuthi bawanathe njani.

Ezibhedlela kulama ambulance .Ama ambulance apendwe ngombala omhlophe besokusithi obomvu oquma ecentre . Aleziphambano njalo ezibomvu. Nxa ethwele umuntu ogulayo ahamba egijima okumangalisayo njalo ikhala.

Emtholampilo abantu bavukela khona besiyathatha amaphilisi abanye ngabayahlabisa abantwana abanye ngabayathatha amaphilisi abadala yibo abaqala ukungena abantwana bayacinela ngoba kuthiwa abadala abakwanisi ukuhlala isikhathi eside belindile kuhlala kuhlanzekile esibhedlela ukwenza ukuthi kungabi khona imikhuhlane.

ungafika esibhedlela ugula kakhulu uyalaliswa lokho kuyenzelwa ukuthi odokotela bebebekubona kahle useduzane izigulane ziyanikwa imibheda lengubo zesibhedlela bayahlolwa ekuseni emin ntambama ukuthi baba ngcono yini bayanikwa lokudla

isibhedlela yindawo ehlala ihlambukelekile kuyathanyelwa ukuze kungahlali kuledoti bakhona abasebenza ukuthanyela bakhona njalo abasebenza ukudobha izibi esibhedlela.

Ezibhedlela kuyabe kubhaliwe ukuthi nxa ufuna ukwelatshwa lokhu uqonda ngaphi ,ma ufuna ukwelathswa lokhu uqonda ngaphi. Loku kwenza ukuthi kubelula ezigulaneni bayabe sebekwazi ukuthi kumele beqonde ngaphi nxa befuna usizo.

Esibhedlela kuhlala kuhlanzekile, imibheda yezigulane iyendlalwa kuhle intshintshwe izinggubo. Bakhona abasebenza ukuwatsha lezongubo lokuthanyela.

Isibhedlela siyakhiwe sihlanzekile, sifulelwe ngamazenge sipendwe ngombala olithanga kulamaluba ahlanyelwe phambi kwaso asicecisileyo. Sihle siyabukeka sihlanzekile.

Ezibhedlela kulezimota ezithwala izigulane okuthiwa ngama ambulance izimota lezi zilombala omhlophe lobomvu odabula phakathi zilesiphambano njalo esibomvu esibhaliweyo imota lezi ziyagijima kakhulu nxa zithwele umuntu ogulayo njalo ziyabe zibanga umsindo zitshaya isiren zisithi wi wi wi.

Izibhedlela ezinkulu ziyakhwe okwendlela emangalisayo kulezindlu ezinengi kulabodokotela labomongikazi abanengi ukwenzela ukuthi izigulane zithole usizo olufaneleyo.

Imithi etshiyeneyo iyatholakala epharmacy , bakhona njalo abakufundeleyo ukusebenza epharmacy okuyibona abathengisa leyo mithi , abantu labo banika izigulane imithi okuyiyona okufanele bayiphiwe , babachasisele lokuthi imithi yakhona isebenzanjani

Emafamasi kutholakala imithi etshiyeneyo, iyabe ibhaliwe imithi yakhona ukuthi ngeyani njalo isebenzani. Iyabe ibhaliwe njalo ukuthi kumele uyisebenzisa kungakafiki usuku oluthile nxa solufikile lolosuku .Uyabe ungasasebenzi umuthi .

Omama abazithweleyo bahlala behlolwa izisu behamba kubo Dokotela babo besiyabakhangela ukuthi abantwana bakhula kuhle lokuthi abantwana bahlezi kuhle yini, kuqakathekile ukuthi owesifazane engazithwala ahambe kusase masinya eSibhedlela okwenzela ukuthi umntwana avikeleke emkhuhlaneni eminengi engabe ikhona

Ezibhedlela ikhona imitshina esetshenziswayo yokubona ukuthi umzimba utshisa noma uqanda okungakanani. Amadokotela ayayisebenzisa ayifake eminweni eminye ifakwa emakhwapheni. Odokotela ababambi izigulane bengagqokanga ma gloves lokho kwenzela ukuvikela ukumemetheka kwemikhuhlane.

Bakhona abantu ababulawa yizithende. Unganyathela kubi isthende sakho siyakwanisa ukuthi sitsheke ube usulimala, ezibhedlela iyatholakala imithi yokurabha. Loba eyesintu iyatholakala imithi yokuthunqisela ukwenzela ukuthi ubuhlungu busuke.

Abantu bacabanga kakhulu ngenxa zendubo bacina behanjelwa ngumqondo, abantu bayaludinga usizo ukwelulekwa okuthiwa yi counselling ukwenzela ukuthi bengahanjelwa ngumqondo. Indubo ziyabanga umkhuhlane wenqondo

Ezibhedlela balayo imitshina yokuhlola ukutshisa kwemizimba balayo njalo imitshina yokuhlola ukugijima kwegazi emzimbeni wakho abayithi Yi BP kukhona njalo imitshina ekhangela ukutshaya kwenhliziyo yakho

Umama ulalisiwe embhedeni esibhedlela uhlolwa ngudokotela odokotela nxa behlola izigulane bayagqoka ezandleni ababambi izigulane ngezandla bayagqoka amagilovisi ukwenzela ukuthi bengathathi imikhuhlane.

Ezibhedlela ikhona imitshina eminengi etshiyeneyo. Abanye ngabathatha igazi lokuhlola igcikwane leHIV, abanye ngabathathwa igazi lokuhlola imikhuhlane etshiyatshiyeneyo esikhona kulezi. Odokotela basebenzisa imitshina etshiyeneyo ukuthatha igazi. Kuqakathekile ukuthathwa igazi esibhedlela.

Abantwana abancane bayahlatshwa ezibhedlela, unina ufika esibhedlela azibambele umntanakhe ambambe amqinise ukwenzela ukuthi angafuqi injection. Abezempilakahle bayahlaba injection, bayabe begqoke amamasiki ukuzivikela ukuthelelwana kwemikhuhlane.

Omama ababeletha amawele esibhedlela, badinga ukunakekelwa kakhulu. Ngoba kumele bedle ukudla okweneleyo kwenzeli ukuthi uchago lwenele abantwana ababili. Kumele bethole lonke uncedo losizo abangaludinga.

Umama obelethileyo uthwele umntwana uhlezi esibhedlela. Umkhakhe ujabulile ukuzobona umama lomntwana obelethiweyo. Bahlezi embhedeni wesibhedlela. Umbheda wakhona mutsha. Uhulumende wabisimibheda ezibhedlela.

Omama bayaduduzelwa ukuthi babelethele ezibhedlela ukwenzela ukuthi bathole lonke usizo abalindingayo. Umama engabeletha esibhedlela uyahlala amalanga amathathu kusabonwa ukuthi umntwana unjani uphile njani. Ma ezibelethele kuhle umama ngelanga lesithathu uyaphuma ahambe kibo.

Owesifazana engabeletha uhlala insuku ezintathu esibhedlela. lokhu kwenzelwa ukuthi abezempilakahle babone ukuthi unina lomntwana basesimeni esinjani .nxa konke kuhambe kuhle ngelanga lesithathu unina uyahamba ngakibo..

Ezibhedlela odokotela bagqoka amagilovisi babesebe vala amakhala ngezifonyo lokhu benzela ukuthi bengathathi imikhuhlane ebuya lezigulane njalo bengatheleli izigulane eyabo imikhuhlane abayabe belayo ngoba imikhuhlane minengi esibhedlela.

Abantwana bayathontiselwa imithi ukwenzela ukuvikela imikhuhlane enjengesihudo, uqhuqho kuqakatheke kakhulu ukuthi abantwana bathontiselwe imithi bengayeqisi ukwenzela ukuthi bakhule kahle.

Omama abazithweleyo labamunyisayo, bayanikwa amaphilisi awokuzivikela awokuthi bangabambi isisu bengakafuni, bayafundiswa njalo ezinye indlela abangazivikela ngayo.

Esibhedlela kulemitshina etshiyetshiyeneyo esebenza okwelapha. Eminye njalo isebenza ukukhangela imikhuhlane ephakathi emzimbeni yabantu esingeke siyibone ngamehlo. Imitshina leyi eminengi yakhona isebenza ngamagetsi.

Odokotela basebenzisa amathuluzi atshiyeneyo ukwelapha izigulani. Kukhona okufakwa entanyeni okuzwa umzimba wesigulani ukuthi utshisa okungakanani. Kukhona njalo okusetshenziswa nxa besika isigulani beyenza okuthwa yi operation kulezigelo lengqamu zakhona, njalo odokotela abazibambi lezizinto bengagqokanga lutho ezandleni amagloves.

Ezibhedlela kulezinto ezitshiyetshiyeneyo ezenza abantu bebelempilakahle. Ikhona imitshina yokuthi uyagijima uphezukwayo. Imitshina leyi iyenza ukuthi abantu behle imizimba. Iyenza njalo ukuthi imikhuhlane enjengaboBP iyehle.

Odokotela basebenzisa izinto ezitshiyetshiyeneyo, imitshina eminenginengi nxa besenza imisebenzi. kukhona okokusebenzisa nxa besenza okokuthunga umuntu izingqamu, izigelo amanalithi lokunye nje okutshiyetshiyeneyo kumele kuhlale kuhlanzekile.

Ikhona imitshina eminengi esetshenziswa esibhedlela esetshenziswa ngodokotela ukukhangela izigulane. Eminye esetshenziswa ukuhlola ukutshisa komzimba eminye isetshenziswa ukuhlola ukugijima kwegazi. Imitshina leyi iyabe ibhala ukuthi umzimba wakho unjani.

Odokotela basebenzisa izinto ezitshiyeneyo nxa beyenza ioperation ezibhedlela nxa beselapha. Kukhona abakusebenzisa ukuzwa ukuthi umzimba womuntu utshisa njani, kukhona abakusebenzisa ukusika, kukhona abakusebenzisa ukuthunga kusiya ngokuthi umuntu lowu ufuna ukuncediswa ngani.

Ezibhedlela kusetshenziswa izinto ezehlukeneyo kusetshenziswa ingqamu, isigelo, amanalithi lokunye okutshiyeneyo ikhona imitshina esetshenziswayo nxa kukhangelwa amehlo ikhona njalo esetshenziswayo nxa umuntu e opharethwa.

Esibhedlela kukhona imitshina eyehlukeneyo .Enceda odokotela lezigulane. Zikhona izitulo ezitobedzwayo ukuthi zizisukumele ziphinde zilale. Lokhu kwenza izigulane zingathwali zima nxa sezifuna ukusukuma.

ezibhedlela lasemakilinika sekulemitshina esebenza ngamagetsi etshiyetshiyeneyo eminye minyama eminye ibomvu itshiyetshiyene njalo isebenza imisbenzi etshiyeneyo eminye ngesebenza ukukhangela izifo ezisemzimbeni yabantu

Ezibhedlela kulemitshina eminengi esetshenziswayo. Kukhona okokuhlola igazi. Kukhona njalo okokuhlola ukutshisa komzimba. Kukhona njalo okokuIàlela ukutshaya kwenhliziyo, lmitshina yonke le ihlala esibhedlela. Eminye isebenza ngamagetsi. Kukanti eminye kayisebenzi ngamagetsi.

Udokotela bakamathuluzi amanengi abawasebenzisayo. Okokuqala bengakabambi isigulane, kumele bagqoke amaglovisi. Bavale lamakhala ngemask. Lokhu kwenzelwa ukuthi imikhuhlane ingamemetheki. Kulezinto njalo abazisebenzisayo, ukukhangela, ukutshisa kwezigulane.

Minengi imitshina esetshenziswa esibhedlela njalo ilembala etshiyeneyo. Eminye imhlophe, eminye iluhlaza . Imitshina leyi isebenza ukukhangela izinto ezinengi emzimbeni. Ikhona ekhangela ukugijima kwegazi, ikhona njalo ekhangela ukutshisa komzimba.

Ezibhedlela kulemitshina eminengi nengi. Imitshina leyi isebenza into ezitshiyeneyo. Eminye mihlophe, eminye iyisibhabhaka eminye ilithanga itshiyene. Eminye ngekhangela izifo eziphakathi komuntu ezingabonakali ngamehlo.

Ezibhedlela kulemibheda etshiyeneyo , ikhona le eyakulezinsuku eyenza ukuthi odokotela bengathwali nzima , kule bhathani elipreswayo eliyenza ukuthi umbheda lwana uyephansi loba uyephezulu , udokotela kasathwali nzima ngokuphakamisa isigulane ngezandla , umbheda wakhona wona uyabe uzenzela

Ezibhedlela kulemitshina eminengi nengi etshiyeneyo itshiyene njalo imbala yayo ikhona elithanga ikhona emnyama ikhona eyisibhakabhaka ikhona imitshina esebenza ukukhangela ukuthi umzimba womuntu utshisa okungakanani noma Uganda okunganani ikhona njalo eminye ekhangela ukuthi igazi lomuntu ligijima okungakanani emzimbeni

Esibhedlela odokotela basebenzisa imitshina eminengi ikhona imitshina yokukhangela ukuthi igazi ligijima njani emzimbeni ikhona njalo eyinye ekhangela ukuthi inhliziyo itshaya njani ukuthi itshaya kakhulu loba itshaya kancane.

Odokotela basebenzisa izinto ezitshiyeneyo ukuhlola izigulane. Kukhona lokhu okufakwa entanyeni okuyisibhakabhaka

Ezibhedlela basebenzisa amathulusi atshiyeneyo ukwelapha izigulane. Amanye yizigelo, izingqamu lokunye nje okutshiyeneyo okusetshenziswa nxa kuselatshwa izifo ezithile.

Imitshina eminengi esibhedlela isebenza ngama getsi kodwa nxa amagetsi engahamba odokotela besalapha isigulane balakho ukulayitha ama generator lama battery ukwenzela ukuthi ukwelapha izigulane kungabi yinkinga.

Ezibhedlela kulemitshina eminengi nengi etshiyeneyo esebenza imisebenzi etshiyeneyo. Ikhona imitshina esetshenziswa ukukhangela abantwana eziswini. Kuyathathwa ibekwe phezu kwabomama abazithweleyo kube sokuvela emtshineni ukuthi umntwana ngongumfazi kumbe ongumfana.

Odokotela balemitshina abayisebenzisayo ukwelapha izigulane. Lokukhangela ukugula kwezigulane. Ikhona imitshina esetshenziswa ukukhangela ukugijima kwegazi, Kukhona eyinye ekhangela ukutshisa komzimba. Kukhona njalo eyinye ekhangela ukutshaya kwenhliziyo.

Imithi eminengi isemabhodleleni iyatholakala njalo eminye esemagabheni, eminye isemabhokisini. Imithi leyo iyatshiyatshiyana. Ibhaliwe njalo ukuthi imelele isebenza njani lokuthi imele isebenza ebantwini abangakanani. Imithi leyi ihlala endaweni ehlanzekileyo njalo engatshisiyo kakhulu.

Amaphilisi atshiyetshiyeneyo ayatholakala ezibhedlela. Amanye asemagabheni amanye asemabhokisini. Kodwa wonke abhaliwe ukuthi kumele asetshenziswe njani loba nini. Ayabe ebhaliwe njalo ukuthi kungadlula ilanga elithile azabe engasafanelanga ukusebenza.

Akhona amajekiseni ahlatshwayo ezibhedlela atshiyeneyo. Amajekiseni lawo kuyabe kubhaliwe ukuthi ngeyekwelaphani njalo uhlatshwa ngaphi ngesikhathi bani. Esikhathini esinengi ahlatshwa umuntu edlile ukwenzela ukuthi engawi. Imithi leyi ibekwa endaweni ehlanzekileyo njalo epholileyo.

Ezibhedlela kulemithi etshiyeneyo, eminye ngamaphilisi, eminye ngama injection eminye njalo ngegcotshwayo. Imithi leyi etshiyetshiyene egcotshwayo ikakhulu ngeyokurabha ikakhulu abalezihlabo, amaphilisi nganathwa ngabagulayo imkhuhlane enjengabo HIV ingcikwane HIV.

Abantwana kulemithi abayiphiwayo nxa bebulawa yizifo ezithile isihudo, uphepha lokukhwehlela imithi yabantwana esikhathini esinengi iyabe ingamanzi kwenzela ukuthi abantwana bakwanise ukuyiginya, ihlala ivaliwe ukuvikela imoya lemikhuhlane.

Esibhedlela kutholakala imithi etshiyeneyo, ikhona njalo imithi egcotshwayo. Egcotshwa emakhanda nxa ulezilonda, ikhona imithi ehlatshwayo, amajekiseni lamaphilisi sokusiya ngokuthi wena ugulani. Imithi le iyabe ibhaliwe ukuthi usebenza njani yonke.

Imithi iyatholakala ezibhedlela, eminye iyatholakala emafamasi. Kulabantu abakufundeleyo ukunika abantu imithi abasebenza emafamasi, akuphongunika loba ngubani, lokho kwenzelwa ukuthi abantu banikwe imithi efaneleyo kungaphazanyiswanga.

Imithi etshiyeneyo iyatholakala efamasi iyabe isendaweni ehlanzekileyo njalo eqandelelayo. Imithi eminengi ayithandi ukubekwa endaweni etshisa kakhulu ngoba kwenza imithi iwonakale icine ingasa sebenzi ngendlela efanele isebenze ngayo.

Amaphilisi akhona ezibhedlela, akhona njalo lamanye amaphilisi angatholakali ezibhedlela kodwa akhona ephamarcy kukhona njalo ezibhedlela izinto zokuzivikela ma usiya emacansini ukuthi ungatholi umkhuhlane.

Imithi ihlala ivaliwe, njalo ihlala endaweni ehlanzekileyo. Eminye imithi isemabhodleleni. Eyinye isemabhokisini, kodwa yonke imithi leyi ibhaliwe ukuthi kumele isebenze njani. Njalo iyabe ibhaliwe, ukuthi ngeyabantu abangakanani.

Esibhedlela kulama philisi amanengi nengi alemibala etshiyeneyo njalo. Alapha izifo ezitshiyeneyo amaphilisi anjengabo pharasethamolu labo khotri ayanceda kakhulu ebantwini abakhwehlelayo.

Imithi igcwele ezibhedlela ibekwe kuhle ngendlela esebenza ngayo njalo endaweni ehlanzekileyo. Imithi kumele ibekwe endaweni ehlanzekileyo ukwenzela ukuthi ingangcoli ngoba ingangcola isuka isiyingozi ebantwini abayithathayo.

Ezibhedlela ikhona imithi etshiyeneyo. Eminye ngeyokwelapha isifuba eminye ngayo kwelapha izisu eminye ngeyokwelapha inyawo. Imithi le iyabe ibhaliwe ukuthi isebenza njani ,lokuthi esetshenziswa ngabantu abanganani lesilinganiso okumele uthathe ngaso.

Imithi yokukwehlela iyatholakala ezibhedlela kumbe noma phamarcy iyabe ivaliwe ukwenzela ukuthi ihlale ihlanzekile iyabe ibhaliwe njalo ukuthi inathwa njani isilinganiso sakhona lesikhathi kuyabe kukbhaliwe ukwenzela ukuthi onathayo angaphambanisi

Imithi yakulezi insuku eyelaphayo kulemithi etshiyatshiyeneyo etholakala ezibhedlela enceda kakhulu ukulapha imkhuhlane enjenge zisu, isifuba, uphepha lamakhanda abuhlungu. Ikhona etshiyeneyo eyabadala konke leyabantwana lemithi yokwelapha izinto ezinjenge mvukuzane isitholakala ezibhedlela.

Ikhona imithi eyelapha isifuba ezibhedlela imithi le inikwa abadala konke labantwana abayabe bekhwehlela kumbe bele flue imithi le iyabe isemabhokisini iyabe ibhaliwe ukuthi kumele inathwe njani.

Imithi ihlala ivaliwe njalo ihlala endaweni ehlanzekileyo isemagabheni etshiyeneyo imithi eminye isemagabheni aluhlaza eminye esemagabheni amanyama eminye amagabheni amhlophe iyabe ibhaliwe njalo imithi le ukuthi isebenza ukwenzani.

Kulemithi esprawayo engamazi le isebenza kakhulu ebantwini abalemkhuhlane we asma umkhuhlane wokuvaleka loba abalimeleyo loba abalezihlabo iyaspraywa imithi le isebenza kakhulu i iyabe ibhaliwe ukuthi isebenza njani

Imithi yabantwana eminengi ingamanzi , lokhu kwenzelwa ukuthi abantwana bakwanise ukuyiginya ngoba nxa ingaba ngamaphilisi ngeke bekwanise ukuyiginya njalo imnandi imithi yabantwana kwenzelwa ukuthi bayinambithe bayiginye bengayikhafuli

Amaphilisi ayatholakala ezibhedlela lasemakiliki yimihlobo etshiyeneyo yamaphisi eyelapha imkhuhlane etshiyeneyo amaphilisi ajayeleke ukutholakala esibhedlela kakhulu yiparacetamol lecontri ama antibiotics

Imithi eyelapha izinto ezitshiyeneyo iyatholakala ezibhedlela abelaphi bahle bakutshele nxa uyisigulani ukuthi umuthi othile kumele uwuthathe njani umuthi lo uyabe kubhaliwe wona ukuthi ngowelaphani njalo kumele uwenze njani.

ezibhedlela kutholakala iithi etshiyeneyo eyabantwana leabantu abadala imithi leyi iyabe ibhaliwe ukuthi isebenzanjani lokuthi isebenzani imithi leyi iyabe ialelwe isemabhokisini eyinye isezigubhini ukwenzela ukuthi kungangeni imikhuhlane iyabe ibhaliwe njalo ukuthi kumele isetshenziswe kungakafiki ilanga elithile

amaphilisi atshiyene amanye ayisibhakabhaka amanye abomvu amanye amhlophe amanye amnyama njalo ayasebenza ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo ayabe ebhaliwe amaphilisi ukuthi asebenzani lokuthi kumele anathwe ngumuntu ongakanani njalo nini amaphilisi ahlala endaweni ehlanzekileyo

Amaphilisi atshiye tshiyeneyo ayatholakala ezibhedlela awabantwana lawa bantu abadala ayabe ebhaliwe ukuthi ngawabantu abanganani njalo anathwa njani ahlala ebhokisini elivaliweyo ukuvikela ukungcola leminye imikhuhlane.

Minengi nengi imithi etholakala ezibhedlela eminye isemabhokisini eminye isemagabheni kodwa yonke iyabe ivaliwe njalo isebenza imisebenzi etshiyeneyo. Imithi leyi iyabe ibhaliwe ukuthi isebenzani, njalo lokuthi isebenza ebantwini abangakanani.

Esibhedlela sokukhona imithi eminengi etshiye tshiyeneyo eyinye itholakala ingamaphilisi anathwayo eyinye uyahlatshwa amajekiseni imithi leyi ilapha izifo ezitshiyeneyo yimithi eyayingekho kudala esisetshenziswa kathesi ilusizo olukhulu kakhulu.

amaphilisi ahlala endaweni ehlanzekileyo njalo ephlileyo loku kuyenzelwa ukuthi engawonakali amaphilisi ayelapha izinto ezitshiyeneyo abanye bayawanatha bele BP abanye bewanathela izinhlngu besizwa izinhungu amaphilisi ayabe ebhaliwe ukuthi anathwa njani njalo asebenza njani

Imithi yesibhedlela iyabe ivaliwe. Iyabe isendaweni ehlanzekileyo njalo. Lokhu kwenzelwa ukuthi imithi ingangeni ingcekeza ngoba ingcekeza ingabangela ubungozi bomuthi. Imithi leyi iyabe ibhaliwe ukuthi isebenzani.

imithi etholakla ezibhedlelaitshiyene eyinye ngenathwayo eminye ngehlatshwayo eminye ngegcitshwayo sokuya ngokuthi wena ugula njani imithi leyi iyabeibhaliwe ukuthi isebenza njani iithile njalo iyabe ibhaliwe iminyaka yabantu okumele bayisebenzise.

Imithi yakhathesi etholakala ezibhedlela lakuma famasi, ikhona imithi egcotshwayo engamaloshini nje ngamafutha, iphinde ibekhona imithi enathwayo njengamaphilizi, iphinde njalo ibe khona imithi ehlatshwayo engama jekiseni.

Imithi etshiyeneyo iyatholakala ezibhedlela. Iyabe ibhaliwe ukuthi ngeyani .Ikhona imithi eyabe ibhaliwe ukuthi ngeyezifuba .Ikhona njalo imithi eyabe ibhaliwe ukuthi ngeyesisu .Ikhona njalo eyabe ibhaliwe ukuthi ngeyekhanda .Iyabe ibhaliwe njalo ukuthi isebenza njani.

Amaphilisi ahlala emabhokisini awo. Akumelanga atshaywe ngumoya. Engatshaywa ngumoya ayabe engasasebenzi. Amabhokisi amaphilisi ayabe ebhaliwe ukuthi asebenza njani lawo maphilisi, lokuthi kumele asebenza isikhathi esingakanani.

Eskhathini esinengi abantwana abancane baphiwa imithi engamanzi abandisanga ukuphiwa amaphilisi ngoba abenelisi ukuwaginya yikho baphiwa imithi engamanzi ukwenzela ukuthi bakwanise ukuyinatha zikhona izinto ezisetshenziswayo ukuthi abantwana bakwanise ukunatha imithi

kulamaphilisi atshiyetshiyeneyo ezibhedlela amanye alapha isifuba amanye ikhanda amanye isisu atshiyene konke lembala yayo itshiyene amanye aluhlaza amanye alithanga amanye amhlophe lokulingana kawalingani

kulemithi etshiyeneyo enathwa ngabantu abalezifo ezihlukeneyo ikhona eyokukhwehlela ikhona imithi yokutshaywa likhanda ikhona njalo eyesigudo yonke iyabe ibhaliwe ukuthi isebenza njani

imithi ibekwa endaweni ezihlanzekileyo njalo ezivalwayo ayibekwa ecekeni ibekwa ivaliwe ukwenzela ukuthi ingangeni idoti idoti engabangela ukuthi imithi icine isiyingozi ebantwini abayinathayo

imithi etholakala ezibhedlela loba ama famasi iyabe isendaweni ehlanzekileyo kufakwe emabhokisini lasemagabheni ukuvikela incekeza njalo iyabe ibhaliwe ukuthi sebenza njani

Amaphilisi atholakala eyimibala ehlukeneyo ezibhedlela amanye amhlophe, amanye amnyama amanye alithanga. Atshiyetshiyene lokusebenza kwawo kutshiyene. Akhona njalo amaphilisi asebenza ukwelapha izifo ezitshiyeneyo

Ikhona imithi ezibhedlela enikwa abantwana abancane abalenkinga yamehlo bayathontisela emehlweni eminye njalo bayanikwa behambe layo emakhaya batshelwe ukuthi bayisebenzise njani ukwenzela ukuthi umkhuhlane ungabakhuleli.

Imithi eminengi iyatholakala esibhedlela loba nje eyinye itholakala egangeni. Imithi etholakala esibhedlela iyabe ibhaliwe abantu okufanele bayithathe lesikhathi ,njalo lokuthi isebenza njani. Iyanceda kakhulu. Ihlala isendaweni ezivalekileyo ukwenzela ukuvikela imikhuhlane.

Imithi minengi esibhedlela njalo itshiye tshiyene kukhona imithi enathwa ngabantu abale high blood pressure, abalegazi eligijima kakhulu imithi leyi yenza ukut igazi ligijime ngendlela okufanele ligijime ngalo

imithi yokukhwehlela iyenzwa ngoluju ikhona imithi yokukwehlela eminengi etholakala ezibhedlela etshiyeneyo iyabe ibhaliwe ukuthi kumeele uthathe isilinganiso esinganani kuyabe kubhaliwe futhi ukuthi kumele uwunathe kangaki umuthi lowo ngelanga

Kulamajekiseni amanengi atholakala ezibhedlela. Amajekiseni lawa ayabe ebhaliwe ukuthi asebenzani. Kuyabe kubhaliwe njalo ukuthi ahlaba abantu abangakanani. Kumele ahlale endaweni ehlanzekileyo. Ayabe evaliwe njalo ukwenzela ukuthi engatshaywa ngumoya lokuthi kungangeni idoti.

Imithi yabantwana iyatholakala esibhedlela loba efamasi. isikhathi esinengi imithi le iyabe ingamanzi ukwenzela ukuthi bakwanise ukuyinatha. Imithi le ihlala ivaliwe ukuvikela ingcekeza engangena ibangele umkhuhlane loba ukugula.

Imithi etshiyetshiyeneyo iyatholakala esibhedlela. Ikhona imithi egcotshwayo, imithi yokurabha izihlabo. Imithi leyi iyanceda kakhulu ebantwini abayabe belimele loba abahlatshwe yizihlabo. Iyabe ibhaliwe ukuthi kumele ufake isilinganiso esingakanani.

Iyatholakala imithi esibhedlela imithi yamaphaphu nxa ukhwehlela ikhona imithi abakunika yona iyabe isemabhokisini iyabe ivaliwe njalo kuyabe kuvikela ukuthi kungangeni idoti ngoba idoti iyabangela ukugula.

Amaphilisi ahlala endaweni evalekileyo atshiyeneyo njalo amanye alembala emhlophe amanye alembala elithanga amanye njalo alombala omnyama amaphilisi lawa ahlala endaweni evalelwelyo ukuze engangeni umoya angangeni ingcekeza

Ikhona njalo imithi yesibhedlela egcotshwayo. Ikhona imithi egcotshwayo ukwenzela ukuthi ungalunywa yizinakazana ezinjenge minyane. Iminyane iyabangela umkhuhlane okuthiwa yi malaria. Ngakho ke ikhona imithi yokugcoba esibhedlela evikela imikhuhlane enjengabo malaria.

Amaphilisi ezibhedlela atholakala emagabheni atshiyeneyo njalo ayabe ebhaliwe ukuthi asebenzani ahlala esendaweni evalileyo ukuvikela ingcekeza ngoba ingcekeza iyagulisa akhona awabadala akhona njalo lawabantwana.

Imithi eminengi enathwa ngabantwana iyabe iletshukela iyabe imnandi kusenzelwa ukuthi abantwana bengayikhafuli. Iyabe ibhaliwe ukuthi beyinathe njani, ngasiphi isikhathi. Kumele ihlale ivaliwe njalo ukuvikela ingcekeza ngoba ingcekekeza iyagulisa.

Amaphilisi asebenza ukwelapha izifo ezitshiyeneyo. Amaphilisi njalo atshiyene amanye alithanga, amanye amhlophe amanye amnyama. Etshiyene enjalo elapha izinto ezitshiyeneyo. Ayabe ebhaliwe ukuthi ngamaphilisi ani amanye ayabe esegabheni amanye ayabe esebhokisi

Abezempilakahle bayakhulumisana labantu asebelahlekelwa ngumkhumbulo, ukucabanha kakhulu kuyeza umuntu alahlekelwe ngumkhumbulo, abazempilakahle bayazinika isikhathi lalaba bantu bekhulumisane labo ukuze bengacini sebegula ingqondo.

Umuntu uthola ukweluka abantu bayakudinga ukwelukekwa ukwenzela ukuthi bengathathi izingqumo ezingalunganga ukwenzela ukuthi abantu bengacabangi nzima zikhona izindawo zokweluleka abantu okuthiwa yimental health facilities lapho okungcediswa khona okumgqondo

Umntwana uyenze kuhle esikolo uyaphiwa umklomelo lokhu kuqakatheke kakhulu ngoba kwenza umntwana azizwe alentshukuntsha yokuya esikolo abanye abantwana ngabaphumelela emabhukwini ezifundweni abanye njalo ngabaphumelela kwezemidlalo umntwana lomntwana ulesiphiwo sakhe.

Abantwana besikolo bayageza izandla ethephini. Bageza izandla ngemithi ukwenzela ukuthi babulale ibacteria loba izibungu ezibangela imkhuhlane. Lokhu kwenzelwa ukuthi abantwana behlanzeke bavikele imkhuhlane enjengesihudo.

Abantwana abangazwa kuhle bayahanjiswa esibhedlela bayehlolwa ngudokotela ukuthi babulawa yini udokotela ulemitshina oyisebenzisayo eyokukhangela izigulane nxa zigula ikhona ayisebenzisa ukuzwa ukutshisa komzimba ikhona ayisebenzisa ukubona ukuhamba kwegazi.

ezikolo ezinengi sokule mijingo abantwana bayakujabulela ukuya eskolo ngoba kulendawo zokudlalela ezinhle ziyakhiwe izikolo ngobuhle zilama luba amahle abantwana bayakuthanda ukuya esikolo ngoba bayajabula

ukudla kuqakathekile kakhulu emzimbeni kuqakatheikile ukuthi adle ukudla okutshiyeneyo izikhathi zonke izithelo ziyasi vikela emkhuhlaneni isitshwala siyasipha amandla ucago loba inyama luyasenza sikhule.

Abantu kumele badle izithelo izithelo ziyavikela umuntu emkhuhlaneni izithelo ezinjengama orange, amabhanana kuqakathekile ukuthi umuntu ahlale ekudla kuyenza ukuthi amasotsha omzimba aqine.

Efamasi imithi ihlala endaweni ehlanzekileyo njalo eqandelelayo. Imithi ingahlala endaweni etshisayo iyawonakala, iyabe ibhaliwe njalo limithi ukuthi ayimelanga isebenze nxa sekudlulile ilanga elithile. Kumele ilahlwe ngoba iyabe isiyingozi.

Emapharmacy imithi iyabe iminengi. lhlaliswe ngendlela esebenza ngayo. Iyabe ikhona imithi etshiyetshiyeneyo, eyabe ilembala etshiyeneyo. Ayabe ekhona amaphilisi, amanjekisheni, lemithi engamanzi. Konke kuyabe kubhaliwe ukuthi kusebenza njani.

Emafamasi kutholakala imithi etshiyetshiyeneyo. Iyatholakala eyabadala leyabantwana, amaphilisi lama injection. Kuyabe kubhaliwe ukuthi kusebenza njani. Kuyabe kubhaliwe njalo ukuthi kumele kusebenze kungakafiki ilanga elithile.

Ephamacy kutholakala imithi etshiyeneyo amanye ngamapills eminye imithi ngamanzi amanye ngamanjection kodwa yonke imithi iyasebenza njalo iyabe ibhaliwe ukuthi isebenza njani

Emafamasi kutholakala imithi etshiyetshiyeneyo, amaphilisi, amajekiseni lokunathwayo. Abantu abasebenza efamasi bawufundela umsebenzi lowu ukwenzela ukuthi banike izigulane imithi efaneleyo

Amaphilisi amanengi atshiyatshiyeneyo atholakala efamasi kulabantu abakufundelayo ukusebenza efamsi abanika abantu amaphilisi aqondileyo njalo abakwaziyo ukuthi amaphilisi kumele ahlale endaweni enjani amaphilisi kumele ehlale endaweni ehlanzekileyo.

Emafamasi kulemithi etshiyeneyo eminye iyabe isemabhokisini eminye isezigubhini eminye isema gabheni imithi leyi iyabe ibhaliwe ukuthi ngeyani njalo ilaphani lokuthi kumele uyinathwe njani.

Imithi etshiyeneyo itholakala kumafamasi eminye isemagabheni eminye isemabhokisini kodwa yonke ihlala endaweni evalekileyo njalo imithi leyi iyabe ibhaliwe indlela okumele isetshenziswe ngayo lesikhathi efanele ukusetshenziswa ngaso.

Imithi etshiyeneyo iyatholakala ema"pharmarcy".Ema "pharmacy " kulabantu abasebenza khona abakufundelayo, akuphongungena loba ngubani. Kuyenzelwa ukuthi abantu baphiwe imithi efaneleyo.

Umama lomtwana omncane uhlezi embhedeni wesibhedlela. Abantwana abancane bahlala behanjiswa esibhedlela ukwenzela imithi efaneleyo lokuthi bebonakale ukuthi bakhula njani.

Ema "pharmacy " kutholakala imithi etshiyeneyo njalo ema "pharmacy " kuhlala kuhlanzekile lokutshisa kwakhona akumelanga kutshise kakhulu ngoba kuyawona imithi. Abasebenzayo e"pharmacy "ngabantu abakufundelayo.

Iphamarcy yindawo ehlala imithi. Kuyabe kulemithi etshiyeneyo. Eminye ingamanzi, eminye ingamaphilisi, eminye ingama injection, eminye njalo ngegcotshwayo. Imithi leyi, ihlala endaweni ehlanzekikeyo njalo engatshisi kakhulu, Kakumelanga ingene ingcekeza. lhlala ivaliwe imithi.

Imithi etshiyetshiyeneyo iyatholakala emafamasi, iyabe ibhaliwe ukuthi isebenza ukwenzani njalo lokuthi isebenza ebantwini abangakanani. Imithi le igcinwa endaweni ehlanzekileyo ukuvikela ingcekeza ngoba ingcekeza ingabangela ukungasebenzi komuthi.

Efamasi lapho kuthengiswa khona imithi, kuyatholakala imithi etshiyetshiyeneyo. Imithi yabantwana, eyabadala, kuyabe kukhona konke efamasi khonangale. Lochago lwabantwana abancane luyatholakala njalo imithi leyi ibekwa kuhle endaweni ehlanzekileyo.

Ema pharmacy uyathola imithi kanye lamaphilisi atshiyeneyo lama asprin leminye imithi yokukhwehlela. Imithi leyi iyabe ibhaliwe ukuthi isebenza njani njalo ihlala ehlanzekileyo. Iithi le ungakungakayinathi kumele ukhangele ukuthi iwonakala nini kuyabe kubhaliwe I expiry date.

Ezibhedlela kula ama ambulensi, ama ambulensi yizimota ezithwala izigulane izisa kwezinye izibhedlela . I ambulensi imhlophe iyabe ilombala obomvu lesiphambano. Iyanceda kakhulu i ambulensi nxa kulomuntu ogulayo.

Imithi etshiyeneyo iyatholakala emafamasi, ifamasi yindawo ehlala inhlanzekile ngoba ihlala imithi. Imithi kumele ihlale endaweni ehlanzekileyo ngoba ingangena idoti icina isiyingozi esigulaneni. Abantu abasebenza efamasi bakufundela okwenzayo ukuthi banike abantu imithi eqondileyo.

Ema"pharmacy" kulabantu abasebenza khona abakufundelayo. Yibo abanika izigulane imithi elungileyo efaneleyo okumele bebanike yona. Nxa bebanika imithi bahle bebatshele ukuthi imithi leyi isebenza njani ukwenzela ukuthi isigulane singaphambanisi.

Zikhona izitolo ezithengisa imithi lochago lwabantwana abancane bakhona omama abathi bengabeletha abantwana bangabamunyisi ngezizatho ezitshiyeneyo bayaluthona uchago lwakhona ezitolo luthengiswa.

Kulemithi eminengi etholakala efamasi. Imithi leyi iyabe isemabhokisini, eminye iyabe isemagabheni ivaliwe. Lokhu kwenzelwa ukuthi ungangeni idoti ngoba idoti ingabangela imikhuhlane.

Abezempilakahle bafundisa izulu ngemikhuhlane eminengi. Izulu nxa efundiswa bayabe bebhala emabhukwini ukwenzela ukuthi bengakhohlwa into abazifundileyo lokuthi befundise njalo abanye abayabe bengabuyanga ukuzofunda. Lokhu kuqakatheke kakhulu.

Abezempilakahle bafundisa umphakathi ngeHIV and AIDS.Igcikwane leHIV bafundisa ukuthi umkhuhlane lowu utholakala njani lokuthi uvikelwa njani lokuthi ma usulawo kumele wenze njani.

Abezempilakahle bayabhoda emphakathini bethwele amaphilisi, amajekiseni lakho konke okungadingwa ngumphakathi besenzela ukuthi besondezele umphakathi isibhedlela bayanika omama abamunyisayo amaphilisi okuzivikela.

Abezempilakahle bayabhoda ezigabeni behamba befundisa izakhamizi lozulu ngemikhuhlane eyabe ikhona kwesinye isikhathi bahamba bethwele izinto zokwelapha, amaphilisi lezinto zokuzivikela ukuze bengatholi umkhuhlane weHIV.

Abezempilakahle babuthanisa abantu endaweni ezitshiyeneyo bebafundisa ngemikhuhlane ekhona. Babafundisa ngokuthelelwana kwemikhuhlane lokuthi ilatshwa njani lokuvikelwa kwayo. Lokhu kuqakatheke kakhulu ngoba kuyayenza umphakathi ubelolwazi ngemikhuhlane ekhona lolwazi njalo lokuthi imikhuhlane leyi bangayivikela njani lokuthi nxa sebelayo iyelatshwa njani.

Abezempilakahle bayafundisa umphakathi ngemikhuhlane ekhona imkhuhlane enjengabo HIV le Aids igcikwane bayafundiswa, bayafundiswa ukuthi kuthelelwana njani imkhuhlane le lokuthi ivikwela njani lokuthi nxa sulayo uziphatha njani iyelatshwa njani.

Abezempilakahle bayabiza abantu bebafundisa ngemikhuhlane ekhona ukuthi ithelelwana njani, ivikelwa njani njalo iyelatshwa njani. Laba abafundiswayo bayabe bebhala emaphepheni ukwenzela ukuthi bengakhohlwa lokuthi ulwazi lolu baludlulisele kwabanye

Abazempilakahle bahamba izindawo ezitshiyetshiyeneyo befundisa uzulu ngemikhuhlane ekhona. Lapho abafike khona batshiya izakhamuzi zilolwazi kakhulu. Bafundisa ngemikhuhlane enjengabo corona virus lemikhuhlane enjengabo HIV and AIDS.

Abazempilakahle bayabiza abantu endaweni bebafundise ngemikhuhlane etshiyetshiyeneyo. Lokhu kuqakatheke kakhulu ngoba bayasala sebekwazi ukuthi kumele baziphathe njani, njalo bahle bafundiswe ngedlela imikhuhlane etshiyeneyo ethelelanwa ngayo ngokuthi ivikelwa njani

Abezempilakahle baya biza abantu bezobafundisa ngempilakahle bayafundiswa abantu ngemkhuhlane etshiyeneyo lokuthi imkhuhlane leyo ivikelwa njan imhkuhlane enjengabo TB ingcikwane le HIV labo corona varus

Abezempilakahle sebehamba befundisa abantwana ngempilakahle bayafundiswa ngendlela yokuziphatha sebefundiswa lemkhuhlane ekhona ukuthi bayivekela njani lokuthi nxa sebelayo bayilapha njani bahamba befundisa abezempilakahle

Abezimpilakahle bahamba befundisa abantu indlela zokuziphatha lemikhuhlane emitsha eyabe ivelile babafundise njalo ukuthi imikhuhlane leyi ithelelwana njani lokuthi ivikelwa njani lokuthi nxa usulawo umkhuhlane lowu uziphatha njani uwelapha njani.

abezempilakahle bayathwala izinto zabo besuka ezibhedlela bahambe kuzulu emakhaya ezindlini behambe behlola abantu i BP behlola abantu lemikhuhlane wetshukela benceda laba abangawanisi ukufinyelela esibhedlela

Abezempilakahle bayabiza abomphakathi babafundise ngemikhuhlane ekhona babafundisa kakhulu ngomkhuhlane weHiv and Aids bahle betshiye bebanikile okokuzivikela baphiwa mahala lokhu kukhuthaza umphakathi ukuthi uzinakekele.

Ezikolo zeprimary abantwana sebehle befundiswe indlela yokuphila kahle sebefundiswa ngobungozi bokuya emacansini bebancane sebefundiswa njalo ngemikhuhlane etholakala emacansini besesebancane lokhu kwenzela ukuthi abantwana babeyazi ingozi abangahlangana lawo nxa bengaqala izinto zabadala bebancane.

Imikhuhlane ethelelwana ocansini iyavikeleka. Abantu bengagqoka amaphepha nxa besiya emacansini ukuvikela imikhuhlane enjengabo HIV, njalo abantu kumele bahlale besiya esibhedlela ukuyahlolwa igazi.

Abezempilakahle bafundisa abasakhula kahle labadala ngokumemetheka kwemikhuhlane ekhona lendlela okumele baziphathe ngayo. Bayafundiswa njalo indlela okumele bavikele ngayo imikhuhlane enjengegcikwane leHIV. Bayafundiswa njalo ukuthi nxa sebelayo baziphatha njani.

Izigulane ziyafundiswa ngemikhuhlane etholakala emacansini ,bayanikwa njalo okokuzivikela ukuthi bangawutholi lowo mkhuhlane, bayafundiswa lokuthi umkhuhlane nxa sebewutholile kumele baziphathe njani lokuthi kumele benzeni.

Omama esibhedlela sebethola usizo lokuhlolwa izibeletho. Kulohlelo olukhona olwamahala olwafakwa nguhulumende, bahlolwa mahala izibeletho, bathola mahala njalo amajekiseni nxa kulemikhuhlane abayigulayo, imikhuhlane eminenginengi etshiyeneyo etholakala emacansini. Njalo bayafundiswa ukuthi bazivikele njani, lama condom ayanikwa mahala.

Abezempila kahle bayafundisa uzulu ngokuthelelwana komkhuhlane we HIV and AIDS bayabafundisa njalo ukuthi bengazivikela njani ukuthi bewuthole lowo mkhuhlane lokuthi babagqugquzela lokuthi behlale bezihlola ukuthi bakusiphi isimo.

Abezempilakahle bayafundisa uzulu indlela yokuziphatha. Abantwana besikolo bahle baqale ukufundiswa ngemikhuhkane etholakala emacansini, bese secondary. Lokhu kwenzelwa ukuthi abantwana bazivikele.

Umphakathi uyafundiswa ngemikhuhlane othelelwana ecansini njalo omama abazithweleyo bayakhuthazwa ukuthi bahambe masinya esibhedlela ukwenzela ukuthi bayehlolwa ukuthi abalamikhuhlane yini engaphambanisa abantwana abaseziswini.

Abantu bayafundiswa ngemkhuhlane etholakala emacansini .Bayafundiswa njalo ukuzithungela amapads ukuthi basebenzise nxa bese sikhathini .Lokhu kuyenza ukuthi labangakwanisi ukuyathenga esitolo bakwanise ukuzithungela .

Abezempilakahle bayafundiswa kakhulu ngemikhuhlane ethelelwana emacansini. Imikhuhlane enjengabo HIV and Aids igcikwane leli litholakala emacansini kodwa liyavikeleka ngokusebenzisa i condom

Omama abazithwelelyo bayahamba esibhedlela bayehlolwa ukuthi umntwana uhleli kahle yini .Bahle bafike bahlolwe lemikhuhlane ethelelwana ecansini .Lokhu kwenzelwa ukuthi imikhuhlane leyi ingakhathazi umntwana .

Abezempilakahle bayabiza umphakathi bewufundisa ngokuthelelana kwemikhuhlane etholakala emacansini. Minengi kakhulu imikhuhlane etholakala emacansini kodwa abantu bengayivikela ngokuthi nxa besiya emacansini basebenzise iphepha.

Abezempikahle bayafundisa umphakathi ngemikhuhlane ethelelwana emacansini. Bayagququzela umphakathi ukuthi usebenzise okokuzivikela ukwezela ukuthi ungathathi imkhuhlane wasemacansini.

Abezempilakahle bayafundisa umphakathi ngemikhuhlane ethelelwana emacansini ukuthi bengazivikela njani lokuthi nxa sebelayo bahambe esibhedlela bayethola usizo bengesabi. Bayagqugquzelwa ukuthi bazivikele

Abezempilakahle bayabhoda befundisa umphakathi ngemikhuhlane ethelelwana emacansini ihiv and AIDS ikhensa imvukuzane yesibeletho Bayafundiswa ukuthi bezivikele

Abezempilakahle bayagqugquzela ukuthi abantu abalemkhuhlane ethelelwana ocansini bebuye esibhedlela bengayesabi bafika khonangale esibhedlela bakukhangele ukuthi inkinga yakho ingaphi bakuncedise bakweluleke.

Abezempilakahle bayafundisa uzulu ngemikhuhlane ethelelwana ngocansi bayafundiswa ukuthi bengazivikela njani emikhuhlaneni leyi enjengabo HIV labomvukuzane lokuthi iyelatshwa njani.

Abakhubazekileyo kulezinto abazinikwayo esibhedlela ukuze bakwanise ukuhamba ezibancedisa ukuhamba , kwesinye iskhathi ziyabe zingekho esibhedlela kodwa ziyatholakala epharmacy ziyathengiswa , lokhu kuncedisa abakhubazekileyo ukuthi bekwanise labo ukuhamba

Ezibhedlela kulezinto ezitshiyeneyo ezincedisa abantu. Zikhona inyawo ezigqokwayo ezincedisa abantu abakhubazekileyo. Inyawo lezi ziyatholakala konke laseKhemisi. Abalimeleyo bayazigqoka ukwenzela ukuthi zibancedise ukuhamba.

Abantu abayenza ezemidlalo ezokugijima loba ezamabhola balamaphilisi abawanikwayo ukwenzela ukuthi baqine. Loba sebelimele kulemithi abayitholayo ukwenzela ukuthi bathole usizo baphole. Akhona njalo ama spray abawafakwayo nxa sebelimele ukwenzela ukuthi bengavuvuki.

Abantu bayagqugquzelwa ukuthi bengahlali bengenzi lutho behlale begiji gijima bezivocavoca imizimba yabo ukwenzela ukuthi bengaphonku banjwa yimikhuhlane yonke ukuhlala uzelula kuyayenza ukuthi umzimba wakho ungayamukeli yonke imikhuhlane

Emidlalweni yebhola abantu bayalimala, kodwa bakhona abasebenza ukukhangela lababantu abalimalayo bayabe belazo izispreyi belayo imithi yokurabha abantu abalimeleyo. Le ambulensi yokuthwala abantu abalimeleyo iyabe ikhona bagijimele esibhedlela ukuthi bathole usizo.

Odokotela basebenzisa imitshina eminenginengi esibhedlela. Kukhona okufakwa entanyeni. Okusetshenziswa ukuzwa ukutshaya kwenhliziyo loba ukutshisa komzimba. Kukhona njalo okugqokwa ezandleni amaglovisi, ukwenzela ukuthi udokotela angathathi imikhuhlane yezigulane. Kukhona njalo okufakwa ekwapheni ukuzwa ukuthi umzimba utshisa okungakanani.

khathesi ezibhedlela odokotela sebesebenzisa labo amafoni akusafana lakudala ukuthi yonke into yayibhalwa phansi ebhukwini khathesi sebebhala emafonini abo bayabe begqokile ama uniform abo beqeda lapho bethwale amafono abo abayabe bebhala khona

Esibhedlela kulemitshina eminenginengi esetshenziswa ngodokotela, eminye yakhona isebenzisa amagetsi, eminye njalo isebenzisa amabhathiri. Imitshina leyi itshengisa into ezinengi ezisemzimbeni womuntu. Eminye ngekhangela ingaphakathi yomzimba womuntu.

Ezibhedlela kulemitshina etshiyeneyo ekhangela izigulane, ikhona imitshina ekhangela ukugijima kwegazi, ikhona njalo ekhangela ukutshisa kwemizimba, imitshina le eminye isebenza ngamagetsi.

Ikhona imithi yesintu eyelapha imvukuzane. Ikhona njalo imithi yesintu eyelapha amaqolo. Ikhona njalo eminye imithi yesintu esitholakala ema pharmacy. Umgugudu lentolwane kuyelapha iqolo.

Imithi yesintu minengi njalo iyatshiyana. Eminye igejwa phansi eminye njalo kuthathwa amahlamvu ezihlahla. Imithi le iyelapha kakhulu imikhuhlane enjengeqolo labangatholi inzalo ikhona imithi yakhona eqinisa iqolo.

Imithi yesintu iyatholakala egangeni Iyatholakala njalo emasimini loba ekhaya Ikhona minengi imithi yesintu Ikhona ivikani . Ikhona iphani Imithi leyi isebenza izinto ezitshiyeneyo Iphani lisebenza ukwehlisa umkhuhlane wetshukela

Imithi yesintu yelapha kakhulu izifo ezinjengabomvukuzane iyancedisa njalo kubomama loba obaba abangelanzalo. Iyayenza ukuthumama akwanise ukubamba isisu. Intolwane iyafakwa emahewini umama loba ubaba ayinathe, iyaqinisa iqolo.

Imithi yesintu itholakala endaweni ezitshiyeneyo eminye iyazimilela emasimini eyinye iyamila egangeni eminye njalo iyamila ekhaya. Imithi leyi ilapha into ezitshiyeneyo ezinjenge zifuba, omvukuzane. Imithi leyi eminye isithengiswa Emafamasi kuyabe kubhaliwe ukuthi kusetshenziswa njani.

Imithi yesintu minengi njalo yehlukene eminye ukulapha amahlamvu akhona eminye amaxolo , eminye njalo kwelapha impande zakhona , imithi leyi yelapha izifo ezinjengabo mvukuzane

Imithi yesintu eluhlaza eyelapha izinto ezitshiyeneyo, eminye iyacholwa, eminye iyagigwa eminye iyahlafunwa eminye iyawonyiswa. Iyelapha imvukuzane iyelapha njalo lezi hudo

Imithi yesintu iyanceda kakhulu abanye sebeze beyilima ezingadini imithi enjengabo beetroot I beetroot iyanceda kakhulu ukungezelela igazi ungahlala uyidla iyaneza ukuthi igazi lakho libe linengi emzimbeni

kulemithi yesintu etshiyetshiyeneyo etholakala egangeni eminye zimpande eminye ngamahlamvu imithi enjenge ngemigugudu ontolwane esebenza izinto ezitshiyeneyo intolwane iyafakwa e porijini loba emahewini iyaqinisa iqolo

imithi yesintu enjengabo aloe vera isithengiswa ema phamarcy abantu bayahamba egangeni bayesika i aloe vera besebekhipha umsobho wayo bewufake emagabheni besebehambisa ephamarcy bebhala lokuthi kumele usebenzise njani

Imithi yesintu minenginengi abanye sebeyenza bayethengisa abanye sebephila ngokuthengisa imithi yesintu ngoba yelapha izifo ezinengi njalo ezinzima ezinjengabomvukuzane labo BP.

Imithi yesintu isitholakala layo emapharmacy. Bakhona abantu asebeyenza imithi yesintu. Bayifake kuhle labo emagabheni, njengemithi leyi etholakala ezibhedlela. Eyelapha izinto ezinengi kakhulu. Bakhona abantu asebekwenza lokhu. Usuyithola imithi yesintu layo isithengiswa emadolobheni, lasemapharmacy.

imithi yesintu yelapha izifo ezitshiyeneyo njalo imithi yakhona itholakala ezindaweni ezitshiyeneyo eminye itholakala egangeni eminye emasimini eminye ekhaya kulemithi enjengabo mgugudu labontolwane yimithi esetshenziswa kakhulu ukuqinisa iqolo

Imithi yesintu itholakala egangeni bayegebha izihlahla babuye babilise banathe imithi leyo ikakhulu enjenge Alovela .

imithi yesintu iyelapha kakhulu imkhuhlane enjengabo mvukuzane isitholakala njalo imithi yesintu emaphamarcy bakhona asebenyenza imithi yesintu bayafake emagabheni babhale lokuthi isebenza njani

Imithi yesintu iyelapha izifo ezitshiyeneyo. Kukhona isihaqa esilapha isisu, kukhona umgugudu olapha iqolo, kukhona intolwane elapha iqolo layo. Imithi le iyatholakala egangeni.

Imithi yesintu iyasebenza njalo ukwelapha amehlo lekhanda elingapholiyo, uyathatha itshukela uthathe amahlamvu ebhobola ukuxhwathise ubusuthontisela elihlweni.

Imithi yesiNtu iyanceda kakhulu ungathathi ionyoni uyihlanganise lejinja ubilise ubusufaka itshukela encane unathe kuyavuthisa masinyane isifuba kuyayenza ukuthi isifuba sivuthwe masinyane sibe lesikhwehlela.

Imithi yesintu iyasiza kakhulu ikhona egigwayo ifakwe ezilondeni zenyamazana ukwenzela ukuthi izilonda zingabi lempethu, uyelapha kakhulu. Ukhona njalo oyelapha inkukhu nxa umkhuhlane wenkukhu sufikile

imithi yesintu isebenza kakhulu ,kubulongwe bendlovu ,ubulongwe bendlovu buyathathwa buyathunqisela abantwana abancane ukwenzela ukuthi bengaweli inkanda kuqakatheke kakhulu ngoba indlovu idla izihlahla ezinengi

Imithi yesintu ilungiswa ngendlela ezitshiyeneyo. Ikhona eminye egigwayo, echolwayo. Ikhona njalo eyinye edliwa injalo eyelapha injalo njengesihaqa. Isihaqa Sona siyakhitshwa amaxolo uthathe ufake emanzini besubilisa ubesunatha. Kuyadiliza inyongo njalo kuyelapha isisu.

Esintwini zikhona izinto eziyelaphayo ungakahambi esibhedlela. I anyanisi ungayifaka emanzini abilayo uyinathe ufake le jinja iyelapha isifuba.

Kulemithi yesintu etholakala egangeni, imithi enjengesihaqa, isihaqa siyelapha isisu, uyakhipha amaxolo aso ube suwabilisa ube sunatha, siyakhipha lenyongo njalo, kodwa siyababa.

Imithi yesintu isebenza imisebenzi etshiyetshiyeneyo kule lemon ilemon ungalithatha ulisikelele ulifake emanzini abilayo ubusufaka lejinja legalikhi kungumuthi wokwelapha izifuba.

Imithi yesintu khathesi abanye sebeyithengisa. Abantu bayahamba egangeni beyethatha imithi yesintu. Imithi enjengabomgugudu labontolwane isithengiswa kakhulu emadolobheni bayabe besithi isipunu esisodwa bathengise ngedola.

ikhona izihlahla ezemvelo ezelaphayo. Zimila egangeni ezinye njalo zimila ekhaya. Izihlahla ezinjengabo mgugudu , ontolwane ziyanceda kakhulu ukuqinisa iqolo lokukhipha imkhuhlane yabo TB yonale.

Imithi yesintu iqakathekile njalo itholakala lula. Esikhathini esinengi ayithengiswa, uyayithola emasimini, eminye imila ekhaya kodwa eminengi imila egangeni. Eminye kusebenza amaxolo eminye kusebenza amahlamvu ayo.

Imithi yesintu iyatholakala mahala egangeni. Omgugudu, ontolwane kuyatholakala egangeni. Eminye imithi uyagebha kuzimpande eminye kungama hlamvu. Imithi leyi iyelapha kakhulu i"cancer",umkhuhlane wemvukuzane.

Ibhobola ngumuthi wesintu, lbhobola limila emasimini. Liyahlanyelwa. Yilo elizala amathanga. Amathanga lawo ayanceda kakhulu ukwehlisa iBP. Amahlamvu lawa awamathanga, uyawasikelela, uwafake amatamatisi le-onyoni. Yisitshebo esihle kakhulu.

iithi yesintu ibalulekile iyatholakala egangeni abanye basebenzisa amahlamvu ezihlahla abanye basebenzisa impande kuyelapha izifo ezitshiyeneyo ezinjengemkhuhlane yemvukuzane lomkhuhlane weqolo

kulemithi yesintu engatholakali ezibhedlela imithi eyelapha izifo ezitshiyeneyo eyelapha labo BP konke labo mvukuzane ikhona imithi enjengabo mgugudu ontolwane intolwane bayinatha iyaqinisa iqolo

Imithi yesintu itholakala endaweni ezitshiyeneyo njalo iyelapha izifo ezitshiyeneyo. Umgugudo, intolwane, amahlamvu ophane kuyaqinisa iqolo. Ikhona njalo imithi enjengabo sihaqa eyelapha isisu lenyongo.

Imithi yesintu iyatholakala loba ngaphi, njalo isebenza izinto ezitshiyeneyo. Amahlamvu omphane ungawabilisa uwanathe ayehlisa umkhuhlane wetshukela, umgugudu ungawuthatha uwufake ephorijini uyabopha iqolo.

Imithi yesintu minengi-mengi itshiyene intanga zeavocado ziyanceda ukwelapha isibelethu uyazithatha uzichole uzifake emanzini ubusuthela amanzi abilayo ubusufutha

Imithi yesintu itshiyene. Njalo isebenza izinto ezitshiyeneyo. Abanye basebenzisa amahlamvu ezihlahla aluhlaza. Abanye njalo basebenzisa amaxolo abanye impande. Sokusiya ngokuthi umuntu ubulawa kuyini.